Lapha kusesibhedlela kukhona ukufundisana thize ukuba kumele bagqoke njani uma besebenza esibhedlela kukhangelelwe ukuba bangathathi eminye imikhuhlane kundawo lapha abasebenzela khona. Kumele bagqoke njani njalo batshengiswa ukuba kumele bagqoke njani.

Lapha kusemtholampilo kuloMongi okhangela umama ogulayo. Kukhona akuhlomileyo emakhaleni kamama lowo okutshengìa ukuba uyamhlola. UMongi uzivikele wavala amakhala lezandla ukuba angathathi imikhuhlane yezigulane.

Lapha kusemtholampilo. Kulabobaba ababili abagqoke izembatho zabomongi labomongikazi abavale imilomo yabo bazivikela lezandleni. Bathatha ukutshisa komzimba esigulaneni.

Lowu umuntu usebenza endaweni lapho okulemikhuhlane eminengi etshiyeneyo, ukhanya ngokugqoka ezivikele umzimba wonke wavikela lezandla lamehlo lekhanda konke lamakhala ukwenzela ukuba imkhuhlane ingamnamatheli.

Lapha kulojaha ogqoke isikipa esiluhlaza, ukha amanzi. Amanzi lawa akhiwa endaweni ehlanzekileyo, eyakhelweyo ,njalo akhanya engamanzi ahlanzekileyo.

Lezi yizisebenzi zempilakahle. Lapha bagqoke impahla zokuzivikela bavalile umzimba wonke konke lobuso lamakhala lamehlo ukuze lapho abasebenzela khona kugcwele imikhuhlane bona bangayithathi leyo mikhuhlane.

Lezi yizifundo zokuba umuntu ahlale ehlanzekile emsebenzini. Kubhaliwe ukuba ungenzenjani ukuba ugeze izandla zakho zihlambuluke kwabhalwa njalo ukuba ngumuntu nje ukuhlanzeka enyameni yakho ungayenza njani ukuba uhlale uhlanzekile.

Lesi yisisebenzi sezempilakahle ugqokile okokuzivikela, ugqokile wavikela ezandleni ,wagqoka okokuzivikela emzimbeni wavala lobuso bakhe konke lamakhala ukwenzela ukuba indawo asebenzela kiyo ilemikhuhlane ukuze yena angayithathi.

Lezi yizifundo zokuba umuntu ugeza njani izandla indlela eyiyo efaneleyo eyokugezwa kwezandla, kufanekisiwe ngama stejizi ukuthi izandla zigezwa njani ukuze zihlanzeke zihlambuluke.

Lapha kulomhlangano kuhlangene abantu abatshiyeneyo abavela ezindaweni ezitshiyeneyo, kukhanya kuyaxoxiswana kuyafundiswana njalo ngokujulileyo kukhona onguye okhulumayo olebhatshi elimnyama olalelweyo okhangelwe ngabanye bonke.

Lezi yizi sebenzi zempilakahle ngosuku lokunanzelela ngokweze mpilakahle babuthene bathwele ibhakane elibhaliweyo ngokwe mpilakahle bagqoke izigqoko ezifananayo umkhomba ndlela omhlophe lezikipa ezimhlophe abanye bagqoke eziluhlaza.

Lapha kutshengisa ukuba kuzakuba lomhlangano owokunanzelela imvukuzane yesibeletho lokwelatshwa kwayo, umhlangano lowu ulosoko olufakiweyo lapho ozawuqalisa khona ozayenzelwa khona njalo lesikhathi esifaneleyo lokuthi ngubani ozabe ekhuluma kulowo mhlangano.

Lapha ngumntwana ogeza izandla zakhe. Umntwana ugqoke iyembe eluhlaza, lebhurugwa eliye greyi. Lapha ufundiswe ukuba izandla kumele zigezwe ahlale ehlambulukile. Yikho evula impompi ukuba ageze. Amanzi asegabheni elimhlophe.

Umntwana uqeda kukha amanzi empompini. Indawo akha kiyo iyindawo elamanzi avikelekileyo akhangeleka engamanzi ahlambulukileyo. Usephakamisa igabha lakhe elilamanzi ukuba athwale ahambelawo akhaya ukuze bayewasebenzisa.

Lapha kulomhlangano obuthanise abantu endaweni enkulu bazofundiswa ngokuqakatheka kwempilakahle yengqondo abantu balalele , kulomuntu ofundisayo, obafundisayo lapho abakhangele khona khanya balalele bafuna ukuzwisisa

Lapha kulokufundisana ngezempilakahle zengqondo. Kukhona umama onguye omiphambili okhulumayo ogqoke isembatho esimhlophe. Onguye okhulumayo ophethe umazwakalisa. Bakhona abalaleleyo abahleliyo abamkhangeleyo abalalele lokho abakufundiswayo.

Lapha kusesibhedlela. Yindawo okulele khona isigulane esimbathe ingubo elokubomvu .Kufakwe amakhetheni ayiwo avalelayo esenza ukuba kube lokuhlonipheka nxa abezempilakahle bekhangela lowo ogulayo

Leyi yindawo eyesibhedlela eyabantu abakhubazekileyo, emizimbeni yabo. Lababantu basebenzisa izigodo ezibancedisayo ukuba bayenelise ukuba bahambe.

Leyi yindawo yokufikela etshengisa amahofisi abathungameleli abayibo abahambisa uhlelo lwendawo yonaleyo. Yiyo indawo lapho ofikela khona utshelwe kabanzi ngendawo yonaleyi ukhululekile.

Leli libhakane elitshengisa ukuba leyi indawo ngeyenza ngezoku cubungula kwempilo yama sayensi, indawo njalo elabholetri lapho okwenziwa khona ukudivelopha amaprodathi lokuwa thesta.

Leyi indawo kusemtholampilo. Lokhu okubhalwe lapha amabhakane afakiweyo lawa alohlobo oluluhlaza ebhalwe ngamabala amhlophe ayatshengisa indawo ngendawo ukuba nxa ufuna lokhu, ufuna isibhedlela sabantwana uhamba ukhangele le, nxa ufuna lapha okuyelatshwa lokhu hamba ukhangele ngapha. Kuyatshengisa amadirections.

Lapha kulomhlangano thizeni wezindawo ezigcina imithi yesibhedlela ubaba lo owesilisa omi phambili ogqoke iyembe emhlophe umi phambi kwabantu ebafundisa.

Lowo ngumuthi osegabheni obhalwe ukuba Accumix. Usegabheni eliyi five hundred grams. Wona muthi lowu kuthwa usetshenziswa ukutester amabacteria akhula masinyane njalo ulamalow levels awesulfonimade letrimethoprim.

Lowu ngumpikitsha owabantu abasebenza endaweni. Uqala phezulu ngomthungameli onguye othungamela leyondawo lapho okusetshenzwa khona, kube sekusehla kusiya ngezigaba ngezigaba ngokuqakatheka kwabo lamawofisi abo.

Leyi yindawo egcinwa amabhuku ezempilakahle eyi library. Lapho okugcinwa khona amabhuku atshiyeneyo awempilakahle.

Leyi yindawo elungiswa lokwelatshwa amajwabu abantu lalapha olejwabu elilemibala etshiyeneyo oyenelisa ukuba ancedakale labalimeleyo bayancedakala.

Leyi yindawo yemtholampilo, kusesibhedlela. Lowu ogqoke isembatho esimhlophe ngumongikazi osebenza kuyonaleyi indawo, lapho abagulayo abathola khona uncedo.

Leyi yiReceiption yesibhedlela lapho umuntu efika esemnyango kufakiwe amadirections atshengisa indawo ngendawo. Kukhona lapha okuleElevator okungangena khona uqansa usiyaphezulu. KulamaEmergence room kulendawo yamapatients lakho konke kulamadirections.

Lapha sihlangana lodokotela elesigulane uyasibonisa esicebisa ngokubhaliweyo, akutholileyo kuma records esigulane. Udokotela ngogqoke ibhatshi elimhlophe, ofake entanyeni umtshina.

Lapha kulesigulane esihlolwa amehlo. Isigulane sihlolwa ngomtshina. Lapha akhangele khona afake khona amehlo akhe kuba lodokotela omiyo ogqoke iyembe emhlophe, onguye obalayo impumela ephuma emtshineni.

Ubaba ogqoke iyembe emhlophe uhlolwa amehlo ngomtshina . Omhlolayo ngulo ogqoke iyembe eluhlaza omi ngangapha komtshina.

Ukhulu ubambe iqolo kukhanya iqolo lakhe libuhlungu liyatshisa, ukhanya ephakathi kobuhlungu obukhulu.

Lapha sihlangana lesisebenzi sezempilakahle esigqoke okumhlophe, lomama ohleli ogqoke okubomvu. Isisebenzi sezempilakahle sithatha umama ibp sisebenzisa umtshina.

Lapha kulodokotela lesigulane. Udokotela ukhanya ekhulumisana ngendaba ezimnandi lesigulane ngoba sikhangeleka silokuthokoza, sihlekelela ngoba sizwe indaba ezimnandi ezivela kudokotela.

Lapha kulodokotela, labafundi, labomongikazi bayatshengiswa ngudokotela i-Xray ethwelwe ngudokotela ebafundisa ebakhombela kiyo ukuba okonakeleyo okutshengiswe yiyo yikuphi.

Lapha kuselebhu efakwe amasampuli angaba ngawegazi angaba ngamawathishuzi afakiweyo alinde ukuba ahlolisiswe khonapha besekuphuma impumela yokuba umuntu ubulawa yini.

Leyi yindawo yesibhedlela kumbe yezempilakahle lapho okukhangelelisiswa khona imikhuhlane kusetshenziswa izinyama zomuntu lamasampuli athathwa emuntwini ukuba ahlolisiswe ukuba umuntu ubulawa yiwuphi umkhuhlane.

Laba ngabasebenzi beze mpilakahle kukhona umama ogqoke okumhlophe onguye otshengisa ukuba nguye omkhulu wabo ongaba ngudokotela, osetshengisa omongikazi iphephana elitshengisa okulimeleyo emzimbeni womuntu ebafundisa ukuba konakale laphana.

Usane lolu olugqoke isikipa esilithanga ukhanyelwa umuthi emlonyeni yisisebenzi seze mpilakahle lesi esigqoke ezandleni sazivikela. Imithi leyi ngeyokuvikela imikhuhlane eyabantwana.

Lapha kutshengiswa umntwana ethontiselwa umuthi emlonyeni. Angabe engudokotela omthontiselayo kumbe umongi omthontisela umuthi ukuze abengumntwana okhula iqinile.

Lezi izinto ngezokusebenzisa nxa umuntu eselatshwa amazinyo. Zilemisebenzi ehlukehlukeneyo eyokuthi udokotela usebenzisa ngendlela ehlukeneyo.

Leyi yimi tshina yesibhedlela ngeyezempilakahle. Isebenza ngendlela etshiyeneyo eyahlukeneyo eyakukhangela izinto ezehlukeneyo emzimbeni womuntu. Yona isetshenziswa ngumuntu ololwazi ukuyisebenzisa okufundeleyo. Owaziyo njalo ukubala konke okuzaphuma emtshineni womzimba womuntu.

Leyi yindawo yesibhedlela lapho okulahlelwa khona ingcekeza. Kufakwe amagamba lawa alemihlobohlobo yemibala eyehlukeneyo eluhlaza lemhlophe lemnyama. Kuyehlukanisiwe imibala ukwenzela ukuba ingcekeza yakhona ingahlanganiswa itshiyaniswe ngokutshiyana kwayo ukuze ingahlangani egabheni elilodwa.

Lapho yindawo okukhonethwe khona imitshina yesibhedlela etshiyeneyo. Kulapha efakwa khona emagetsini ethatha khona amagetsi ihambisa ngendawo ngendawo isiya emitshineni etshiyeneyo.

Leyi yindawo lapho okuhlolwa khona amazinyo umuntu uyalala esitulweni leso esifakwe lapho, abe esekhanyiswa yimitshina leyi elapho. Besekuphuma umphikitsha wamazinyo akhe kuleyo screen etshengisayo lapho.

Lesi yisitulo esisetshenziswa kuzigulane. Nxa singenelisi ukuhamba isigulani, siyahlaliswa kusonalesi situlo, basesilungisiswa inyawo zaso zinyathele phezulu kulokh' okufakiweyo okufanele izinyawo abe esefuqwa ukwenzela ukuba ahanjiswe endaweni ezitshiyeneyo.

Lapha kutshengisa ukwelatshwa kwamazinyo. Kulemitshina esetshenziswayo ngendlela yakhona lapho kuselatshwa izinyo elibuhlungu.

Lowu ngumuthi wamehlo. Usegabheni elibhalwe ngamabala aluhlaza njalo labomvu lamhlophe. Ngowokuthela emehlweni.

Lawa ngamaphilisi ahlala egabheni asegajaneni elimhlophe elibhalwe ngokuluhlaza lokumhlophe. Phakathi kwegabha leli kubalamaphilisi angu 60 awokunatha okwamalanga angu 60.

Lawa ngamaphilisi, amaphilisi abhalwe Diasyn. Athengiswa elitshumi, afakwe ephepheni elindawonye eliwabambanisileyo. Athengiswa elitshumi njalo kumele agcinwe endaweni ewomileyo.

Lawa ngamaphilisi, amaphilisi lawa afakwe ahlanganiswa abalitshumi lamabili , aphuma egabheni elilombala oluhlaza, lobomvu lolithanga

Lowu ngumuthi wokukhwehlela. Olungiswe ngehlamvu le IVY.Ungumsobho osuka ehlamvini le IVY.

Lowu ngumuthi ogcotshwayo ugcotshwa ngaphandle awugcotshwa ngaphakathi usegajaneni elide eliluhlaza elibhalwe langokumhlophe elilesivalo esimhlophe lihlala ebhokisaneni Lalo elilembala efanayo

Lawa ngamaphilisi. Amaphilisi lawa asephepheni elibhalwe ngokumnyama njalo lilombala omunye oluhlaza lomunye olithanga lomunye omhlophe.

Lowu ngumjovo othengiswa usebhokisini. Ibhokisi lakhona libhalwe ozempic. Ibhokisi leli lilombala obomvu. Lombala omhlophe. Ngaphandle kufakwe umfanekiso womjovo.

Lapha kulemithi yabantwana, imithi leyi ngeyabantwana abancane obizwa ngokuthi yi Clarithromycin oral suspension. Umuthi lowu ngowokunatha.

Lapha kulamaphepha alamaphilisi ahlukeneyo amathathu. Kukhona elilombala olilanga ,kubelelinye elilombala oluhlaza ,kubelelinye elilombala osa purple . Phakathi kwawo kulamaphilisi atshiyatshiyeneyo.

Lawa ngamafutha okugcobisa esikhumbeni somuntu uma uwagcoba ayenza ubebutshelezi akhiphe okumnyama okungatholakala esikhumbeni sakho asembodleleni efakwe umbala olithanga lomhlophe loluhlaza.

Leyi yimithi esetshenziswa kwezempilakahle. Le yimithi esebenza emzimbeni womuntu ukuba elwisane lomkhuhlane. Amambodlela amancane aphambili amhlophe asetshenziswa ukujova umuntu oyabe egula.

Lawa ngamaphilisi awe aleji abizwa ethiwa ngama allergex, amaphilisi lawa asetshenziswa nxa kulomuntu ole aleji oyabe kumbe udlile okungahambelani laye kumbe umkhathi ungahambelani laye usebenzisa wonalawa amaphilisi.

Leyi yindawo engaba samtholampilo kumbe indawo ethengiswa imithi lo kusetshenziswa ngabantu abagulayo, kulebhokisi elilamaglavisi okugqoka asetshenziswa kanye alahlwe kube lelinye ibhokisi lalokhu okugqokwa emadolo ukuba kubambe amadolo nxa umuntu ebulawa lidolo.

Lokhu ngokokusebenzisa nxa umuntu eqalekile. Umuntu angaquleka kuyasetshenziswa ukuba kumphaphamise, lokhu kusebenza ezibhedlela isikhathi esinengi kumbe kusetshenziswa ngabalolwazi lwezempilakahle.

Leyi yimbodlela eyomuthi womjovo wetshukela. Ihlala phakathi kwebhokisi elimhlophe njalo ibhaliwe ibizo lomuthi ophakathi ukuba yi Insulin Aspart.

Lowu ngumuthi oncedisa ukuba lempilakahleyenqondo. Kungumuthi owenza ukuba umuntu ancediseke, awuyelaphi kodwa wenza umuntu ancediseke emzimbeni, ukubalempilakahle engqondweni, ukuba igazi lihambengendlela efaneleyo.

Lapha kusesibhedlela, kukhanya kugcwele omama ababuye labantwana. Kukhona indawo yokulengisa abantwana bebakala. Lapho okulengiswe khona ibhulugwa eliluhlaza elokugqokisa umntwana uma bemkala.

Lowu umama uqeda kubeletha, ubelethe abantwana bakhe abangamaphahla, lapha usesibhedlela abantwana laba bafakwe esifubeni sakhe ukwenzela ukuba bathole ukujwayelana lomama.

Lapha kukhanya kulusuku lokuthakazelela okunye thizeni okubhaliweyo ebhakaneni , ibhakane libhalwe ngokulithanga lokumhlophe , kulabantu abalandela ngemuva abanye ababili babambile ibhakane bagqoke amayembe aluhlaza abanye abomvu abanye alithanga

Laba ngabantwana besikolo abasebangeni eliphansi bagqoke impahla ezifananayo ezitshengisa ukuba ngabantwana besikolo bavule lamabhuku bayabala, ukhona omunye omncane phakathi kwabo ogqoke iyembe emhlophe okhanya lo ngowesibanga esiphansi kudlula laba abakhulu abalamayembe aluhlaza.

Lowu ngumntwana omncane okhanya esesibhedlela ubhanditshiwe enyaweni zakhe okutsho okuba uyelwatsha, uyelatshwa zona inyawo lezo ezibhanditshiweyo ulele embhedi wabantwana esibhedlela.

Lowu ngumntwana oyinkazana othwele amanzi uvela kukha amanzi, ukhanya uvela wakha endaweni ekhatshana. Ugqoke impahla yakhe emhlophe wathwala lesigubhu ekhanda esilithanga.

Le yindawo lapho okusetshenziswa khona imitshina ehlukahlukeneyo yokuba kuhlolwa imikhuhlane ngokulucezwana komganu okufakiweyo emtshineni besekukhanyiswa kutshengise izinambuzane ezikhona phakathi komganu. Lowo osebenzisa lowo mtshina ngowaziyo ofundeleyo njalo ukwenza wonalowo msebenzi wokucubungula lowo mkhuhlane.

Lowu ngudokotela, ogaxe intambo yomtshina entanyeni, ukhuluma lesigulane. Uyasichasisela ngokunengi isigulane afisa ukuba abekwazi, njalo ulebhuku alithweleyo udokotela lapho abalakhona echasisela isigulane.

Leyi yimithi ehlukeneyo efakwe endaweni eyodwa, imithi leyi ngobunengi bayo ngeyokwelapha isifuba, ifakwe emabhokisini alemihlobo etshiyeneyo, amanye aluhlaza, alokulithanga, amanye alokubomvu lokulithanga, amanye kulokumnyama, kodwa wonke ngawokulapha isifuba.

Le yimithi lamaphilisi atshiyetshiyeneyo afakwe endaweni lapho okugcinwa khona imithi. Asemabhokisini atshiyeneyo kusiya ngokuthi lo umuthi kumbe amaphilisi welaphani. Lapha kulamabhokisi amathathu atshiyeneyo.

Leyi yindawo ethengisa imithi lamaphilisi ahlukahlukeneyo, ibizo lendawo leyi libhalwe ngamabala amnyama lamhlophe kube sokusiba lomunye umbala oluhlaza kulamasango amhlophe owokungena kuleyi ndawo.

Leyi yindawo egcinwa amaphilisi kumbe ethengiswa amaphilisi ahlukehlukeneyo. Lapha abutshanisiwe ngokunengi lokwehlukana kwawo, emelele ukuba athengiswe kumbe aphiwe izigulane.

Lapha kusemnyango wendawo ethengisa imithi, imithi etshiyeneyo eyabantu abagulayo okutshiyeneyo, iminyango yawo imihlophe

Leyindawo elungiselelwe ukuba olutsha lungabuya lubuthane lungena khonapho, bayancedakala ngezinhlelo ezitshiyeneyo ezilungiselwa ulutsha ezingabanceda empilweni yabo.

Lapha kulokufundisa umntwana oyinkazana ngokungena esikhathini, iphepha leli elibhaliweyo liyatshengisa amalanga omuntu ongumama awokungena esikhathini kuyafundiswa lapha ukuba umntwana oyinkazana abekwazi ukuthi kungenwa nga.

Lowu ngumbuthano wesigaba lapho kuhlangene abantu abahlala endaweni befundiswa. Bahlezi phansi bahlangene obaba labomama labantwana bahlangene kukhona abakufundiswayo.

Lapha kufundiswa abantu ngezempilakahle. Lapha betshengiswa ngendlela ezitshiyeneyo. Kule demonstration eyenziwayo efundisa ngeze mpilakahle.

Kulowumpikitsha kutshengisa abantu abalokutshengisela thizeni. Kukhanya kukhona okukhulunywayo ngoba bathwele ibhakane elibhaliweyo elilalokhu abatshengisela ngakho ukuze babonakale bazwiwe njalo.

Laba ngabasebenza kugatsha lweze mpilakahle. Kukhona isifundo abasitshengisayi emphakathini abasifundisayo. Umama ogqoke isembatho esimhlophe nguye ofundisayo. Laba abagqoke iyembe eziluhlaza balalele njalo bakhangele lokho akufundisayo.

Kulomama omiyo othwele inkomitsho yamanzi kwesinye isandla uthwele amaphilisi ufuna ukuwanatha ugqoke isigqoko esombala oyiblue olemizilazila emihlophe.

Laba ngabantu ababutheneyo abagqoke impahla ezingumbala olithanga. Bamile lapha, bayatshengisela ukuba bafisa kube lokuphela kokuhlukunyezwa emacansini.

Lapha kulabomama abahlanu. Abahleziyo, bayafunda, bafundiswa izifundo zemphilakahle. Ngapha bayapheka, bephekela abantu abanengi. Bapheka ukudla okuhlukahlukeneyo.

Lapha lusuku lokunanzelela usuku lwengculaza luka 2024 kulomcimbi owenziwayo kunanzelelwa lolu suku lapha okubuthene khona abantu.

Lapha kulomama oyelatshwayo. Kukhona umama osebenza kwezempilakahle otshova umama lowu ohleli phansi othwele umntwana.

Laba ngabantwana besikolo bayafundisana ngendlela zokuzivikela komntwana oyinkazana uma engena esikhathini. Lowo omunye uthwele isivikelo sokuba umntwana oyinkazana asisebenzise nxa esesikhathini emtshengisa ukuba sisebenza njani.

Leyi yimitshina esetshenziswa kwezemidlalo, leyi imitshina isetshenziswa ukubana ithathe ukutshaya kwenhliziyo emuntwini

Lapha kulemithi ehlukeneyo esetshenziswa ebantwini abalimeleyo isetshenziswe komunye ovimbeneyo isetshenziswe ngendlela ezehlukeneyo kulalamabhanditshi okubhanditsha nxa umuntu elimele.

Lapha ubaba lowu ulele embhedeni. Uyelulwa unyawo lwakhe. Uyamasajwa unyawo ngudokotela.

Leyi yindawo esetshenziswa ukuzelula imzimba ngokuphakamisa insimbi, lo oguqileyo ufundiswa ukuba aphakamise kanjani ukwezela ukuba abelomzimba oqinileyo.

Lezi yizinto ezisetshenziswa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Lokho okuku nqele kusetshenziswa ngudokotela lapho efake endlebeni abesefaka esifubeni somuntu ogulayo. Lokhu okuseceleni kulapho abhala khona impumela yalokho akutholileyo kumuntu ogulayo.

Lesi yisihlahla esiluhlaza esilamaluba amhlophe. Lendawo lapha esitholakala khona kutshengisa ukuba lesisihlahla singumuthi owelaphayo. Singabe sisetshenziswa ukwelapha abantu ngendlela ezitshiyeneyo.

Lesi yisihlala esiluhlaza sinjenge filawuzi lokucecisa kodwa singumuthi siyelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Leyi eluhlaza yimithi etshiyatshiyeneyo eyesintu. Lokhu okumnyama kuyingiga lomgigo okokugiga yonaleyi imithi isebenze igigiwe.

Lawa amafutha ngawokuba umuntu awasebenzise ukuze anukelele. Ngamafutha okugcoba lawokugeza alungiswe nge aloe.

Ubaba lowu usemsikeni uyathengisa uthengisa izinto ezehlukeneyo ezinye zifakwe emambodleleni ezinye zifakwe phezulu kwetafula ngezithengiswayo kumbe ezibukiswayo.

Lokhu ngokunathwayo okutshiyeneyo okufakwe emambodleleni ehlukeneyo okunyekwakhona kuletha amandla emuntwini nxa ekunathile okunye ngokunathwa ukuze umuntu athole amandla okunye ngokokuthi nxa esenathile umuntu uzwa amandla esebuyanjalo

Leyi yimithi yesintu ehlukahlukeneyo efakwe ezindiweni ezitshiyatshiyeneyo ngokwehlukana kwayo. Yelapha lokuncedisa emzimbeni yomuntu ngendlela ezehlukeneyo. Eminye isetshenziswa njengamaluba enye iphinde isetshenziswe njalo njengomuthi.

lapha kulezihlahla eziluhlaza lezi zihlahla ziyelapha izihlahla ezelaphayo ngesintu kulalesi esithandelayo esilabantwana abazimbumbuluzi eziluhlaza ziyizihlahla zesintu

Lezi yezihlahla eziluhlaza ,ezizala abantwana abalengayo abazimbumbuluza. Ziyizihlahla zesintu ezelapha imkhuhlane etshiyatshiyeneyo.

Lezi izihlahla eziluhlaza ezilapha zisetshenziswa njengemithi yesintu. Ziyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ziyizihlahla zesintu.

Lesi yisihlahla esiluhlaza esisegangeni. Lesi sihlahla sisetshenziswa njengomuthi wesintu. Siyelapha izifo ezinengi ezehlukeneyo.

Lapha kulezihlahla eziluhlaza ezisetshenziswe njenhamaluba zicecisile kuleyi indawo ziluhlaza okwenza okutshengisa ukuba ziletha impilo ngezehlukeneyo ezikhanya ndawonye kwaba kuhle.

Lesi isihlahla esiluhlaza esilapha ngumsuzwane lesisihlahla sisebenza ukwelapha isifuba , lokukhwehlela lokuvimbana siyatholakala egangeni njengalokhu sitshengisiwe sihlangane lesinye isihlahla seganga

Isihlahla lesi esifakwe lapha esiluhlaza, singumuthi. Siyelapha izinto ezehlukeneyo ezinengi.

Lesi yisihlahla esilombala oluhlaza. Silamahlamvu aluhlaza njalo sisebenza imisebenzi etshiyeneyo. Singasetshenziswa ukuba ngumuthi wokwelapha.

Lesi yisithelo esidliwayo, esibizwa kuthiwa lipopo. Sona silombala olithanga. Silentanga ezimnyama ezincane. Sicukethe okuncedisa umzimba okubizwa ngokuthwa yi vitamin C.